Issi dhoqa gidida keeththey dees kaaththida bollaka xaabettida xuufey dees issi no za7ay gize giza gidikko daashin banke gizay xuufey dees hayssa mala gita keeththeta bolla daro wode banke keeththeti medhetidi iza bolla asati dumma dumma go7a oosettana mala maaddees.

Oge bolla issi gita baase geetettiza kaame giddon daro asati deettes kare baggarakka baasezazokko bolla daro kaththa qommotanne dumma dumma madabara giddon diza kathata asati caanishe dizayssi bettishe dees asati katani xeelliza wode ga xare ase gidonta aggokona

Hayssi gammo zoonen arba mince kataman keexxettida gita yunibersiti keeththa gidishin haysse mala gita keeththata giddon tamareti sife shiiqidi dumma dumma timerte qommota tamarana dandayeettes haysse mala gita keeththatikka diiza gidikko daro tamareti iza giddon gelidi haqana dandayeettes.

gita keeththey woykko maata keeththey dees ha maata keeththeza sinthenka heedzdzu asati deettes heedzdzu asatikka kushen xambaronne qasse gondalla oyqqida gammo yqa mahe galbaka mayida sunguzakka iditi maydidzayssi bettishe dees

Daro asati issi keththa giddon issippe shiiqqidi dumma dumma metotas dumma dumma qoopata iimishenne metozakka issippe poolanaw issi issi qoopa aaththishe dizayssi bettes sinththarakka issi dunguza mayida aawozi uuttidii waraqatta bolla xaafishe dees

Gita heera giddon diza gita keeththe giddon daro kawo oosanchchatinne pooliseti issippe shiiqidi dumma dumma qofata haasa'ishenne issoy isso ezggishe dizayssi beettishe dees. Hayssa mala poolisetikka issippe shiiqi zoretidi heeran diza asata maaddanaw danda'ettes.

Gita gidida kaame bolla huuphezan yelaga nayti kezidi guppishenne ufayetishe deettes. Tophiya bandirakka dhoqqu histidi bestishe deettes. Izeta bollaka gammo cencha giza xuufey dees. Hayssi tophiya kuwaase kaa7izayssan dhoqaso gakkida gishasko.

daro heera asati issife shiiqidi dungoza may7idi izita giddonko indeti issife shiiqidi guppishenne ufayettishe yexishe dizayssi bettishe dees hayssa mala heeran daro asati dumma dumma bonchota issife shiiqidi yexishenne guppishe ufayetishe bonchana dandayettes

daro asati woykko attuma nayti issife shiiqidi udela giddon caddishe deexxes hayssi beni wode asati dumma dumma kaththa qummota issife shirkanas maaddiza woykko goytiza ugekko udeleza giddon kaththa yeggidikka hesatho caddidi go7ettanaka dandayetes guussikko

gita keeththe giddon daro asati eqqidi kowaase issife shiiqishenne izeta cuga issife gididi hayssa dumma dumma qofatan izota bonchishenne izetas yixishe dizayssi bettishe des hayssa mala kowaase issife shiiqidi xeellishin waysses

oge bolla daro gufa eriza dursa eriza nayti addetinne macati sipe shiiqidi dursa durishenne asata ufaysishenne bestishe deettes hayssa mala keheppe erettida al7ho dursa qommotaka eriza yelaga nayti ha7i wodanka deettes

Gita keeththe giddon kehppe dalga gidida gadeza giddon dumma dumma ude qommotikka licettidi beettetes hayssa giddonka daro kawo oosotikka dumma dumma oosoti oosettana dandayettes hayssa mala gita keeththetinne gita biro geetettizaytikka deettes.

Denba bolla daro elaga nayti uttidi bettettes hizetikka hayssa dunguza may7o may7di hashe bolla qasse maahe galba qachidi kushen dumma dumma kallo qommota oykkidi uttishe dizayssi bettishe dees hayssa mala naytikka diccidi daro go7anus immana dandayettes.

Histi mishiriya booththa dirbadere mayada izikkoshe dhoqu isti siissana dandayiza miishe kushshen oyqqada haasayeshe dawus aayiya haytta bolla worqiya wottadus he suphey karethanne kehippe adustaku xeellishin goba mishiro gidonta aggokko lo7attikko xoossas.

Issi aaya booththa gita moyo mayada kushen izi koshe dhoqihistii siissana dandayida miisha oyqqada adersa kusherakka warqata oyqqada dumma dumma qofata asatas yootashanne aasayashe dawus hanna aaya tani xeelliza wode kawo oosancha gedonta agguko

Issi keeththe giddon booththa oydeti decettidi bidayssa bolla issi aawuzi uttidi kushe bolla iza koshe dhoqu isti si issiza maashine oyqqidi hasayishe dees awuza guyenka daro asati beettettenna. Issi aawadayssi haakkon uttidi beette hayssa mala issife shiiqidi hasayiza hasay daro go'a immees.

booththa naxala maay7ada booththa dirbadere mayida aaya izi koshshe dhoqu isti siissana dandayida miishe oyqqada ufayetaza asatas dumma dumma qofata aaththashenne zoorashe dawus haysta mala gita aaytaka nuni dhoqaso gaththidi izatappe daro go7a demmana danda7os

booththa wudey licetidi lo7izayssa bolla heera diza daro aayti sipe shiiqidi uttidi dumma dumma qofata haysayishe deedees haytikka booththa gidirbader maydi qoodheza bolla tungoza dizayssa may7di kayppe lo7ishin dees

Tunga woykko addisaba nun giza eerandiza daro asati sife shiiqidi kawo ooto giteta ooththiza indeyra dumma dumma qufata haasayshe dizayss misilezi bestana dandayedes hayssa mala daro asatikka sife shiiqidi dumma dumma qofata haasayana dandayettes.

issi gita aawuzi booththa layno maydi iza bolla laynoza bolla qasse dunguza qoobe kawkocthidi dumma dumma qofata asatas aaththishe deetes iza guye baggaraka daro asati izi haasayshe dizayssa iza ezgishe dizayssi beyttana dandayees

gita keeththe giddon booththa oydeti dizayssa giddon daro gita awuti sipe shiiqidi uttidi dumma dumma qofata haasayishe woykko dumma dumma qofata laamettishe dizayssi beettishe dees hayssa mala asatikka ssipe shiiqidi haasayiza wode daro qofata aaththana dandayettes

Giya giddon dumma dumma miishati bayzettishe dizayssi beettishe dees tama coocoy bayzettishe dees leematey hini baggaraka bayzettishe dees disteykka bayzetishe dees hayssa nuni izan kaththa punnana dandayiza dumma dumma sampatikka bayzettishe deettes.

heedzdzu asati oge aadhdhana giidi eqqitidettes izeta giddoppekka nam7ati zanxila oyqida istinozi kareth gidishin issinoz qasse so7okko nam7ati qasse naxala mayida hayssa mala ogeta ykaamishin xeellizi aadhdhana mala bestees guussikko

Hissi awodayssi qoode bolla tophiya bayndaray dizayssa wottidi bollara qasse tungoza maydi garse baggara booththa layno maydis tani xeelliza wodey hayssi asati issife shiiqidayssi izara masqala bonchanas gidon aggenna.

Issi keepre gita gidida orphiley dees orphileza bollaka asati heqqidi kushe dhoq isti bessishe deettes haani baggara qasseka izata kushe dhoquistidi bessiza nam'u asati deettes orphilezi tophiya dere yiidi simmi bishe dezayssi eretes gussikko

Gita boshey dizayssa bolla nam'u baggara haaththey dhoqu asoppe gogishe dees hayssa mala haaththetikka asati biidiizata xeellana malanne ufayettan mala kehippe bessettes hayssa mala gita bosheta bollara wodhdhiza haaththeti asi xeellishin kehippe ufaysses.

issi xeellin lo7iza naya eqqada kushen yoqu istada mitha bolla bandera bessashe dawus naya xeelliza wodekehippe lo7awus ube bollaka qobe woththadus zoo shura bekamayada ha xeellashe dawus booththa surekka gixidayssi bettees

Issiti quruxa keethetida keeththappe kezida gita keeththa giddoni detesi asatikka duniguzara qoppe hupheni woththidikka kote mayidikka deteesi hayisa mala quruxape keeththetida keththeti daro heerani gaxareni keeththetidi beteteesi gusikko hesa mala nunikka goetanasi danidaosi

Gita oge diza issa bolla shuchape osetida ogeza beetiza ginbbe ha issata ginbbetika nuni amaratira jogole ginbbe woykko jagole ginbbe gettetes aysi harare kilile woykko zanigaran diza gita oge bolla diza shucha

Daro gutha yelaga naytinne issi ayiya eqi beetetes ista sinthanka kawo gididays sunthay izas hayle silase gididays eqidi betesgutja naytika ubati bootha shubare woyko laylo mayidi deetes gusa

boochcha gita gidida gabe mayda awuti hashe bolla xiita woykko massara tookkidi izita giddonka issi para7esidi deedes hayssi beni wode nuni olla olettiza wode go7ettida dumma dumma ola ogetappe hisxinokko.

issi urqafe keexxettida gita keeththey dees keeththizaska wulay doyakko doyeti diza wulaza sinthenka guutha naya uttada dumma gidida quma mashe beettawus hayssa mala urqafe keexxettida qorporo keethtettikka gaxara heeran daridi bettettes

gita gongolo giddon oyddu aawasi deettes hayssi gongoluzikka iza tookkidi yaanne ha sinthana dandayiza gita gidida izete haaththe bolla baana maaddiza gongolokko hayssika arbamicen keehippe gita gididi beettes

hissi kowa giddon heedzdzu yala ganayti deettes sita giddofekka nam7ati mashshawuqidi moleza qanxishe dizayssi bettishe dees hayssa mala gita mooleti aramicen dizayssi eretana dandayees gussiko hayssa mala moletaka maana dandayoosa

Booththa sane bolla daro ashoy issife shiiqidi kaxidi iza giddon dizayssi beettishe dees haysta kaththaza sunthikka amarathora xiibis eggetettes kathaza lanqenka barbarey dizayssi beettishe dees haystamada kaththata asati dumma dumma boncho qammatan meettes.

Daro heera asati issife shiiqidi booththa layno maydi indeti addetikka qasse daro hara may7o qommo maydi issife shiiqidi bishe dizayssi bettishe dees haysta mala gita asatikka issife shiiqidi dumma dumma bonchota bonchana dandayeettes.

Ussupun yalaga nayti issiep shiiqidi deetes. huuphe bollaka shaashe qachida. Baysi yalaga nayta gidopekka issi addekka eeta gidon de'na . Usupunatikka maćća woykko indetakko. Heysa mala endeta issippe shiishidinne tamaarisida wode daro go'a demmos

Issi mithappe oosettida uude bolla awuze uttin issi yelaga naya samay mala jooge giddon haaththeka dayada awuza kushen qolada macasashe dawus aayya gita gididayssa beyana dandayadis gustikko hayssi ubba nuni soon woththiza oosatappe issinokko

daro yelaga nayti issife shiiqidi dumma dumma yeessa qomota hexishe kushen kallo oyqqidi issin diyaka idita giddofe qasse xurumba punnasheizhayssa beyadis hayssa asatas hupheykka qanthikko qoodhenka daro qashettiza miishata wothidi deettes

huphen goobe woththida issi adde dayssi yelaga naaza woykko nay kushen narpe caddishe dees hayssa mala hkimetikka nu deren daro ydizayssi eretes keehppe goobanne minokko tuma woznappe ooththoza ooththishe dees

Keehippe dalga gidida warqata bolla dhoqu giidi xuufey xaafetih beettishe dees ha xaafetti diza xuufeza sinthenka nam7u bandarati deettes hadirsa baggara tophiya bandiray bettishe dees hane baggara qasseka yetophiya gumriko mishine giza bandiraykka beettishe dees.

hayssa nuni telebisine bolla beyiza issi so asati issife shiiqidi kaayishe beettiza kaasta qommokko hayssi amarathora ye betisebicawata geetettes issi ne xannete geetettiza huphera qolxo woykko bo7a gididaddezi kaaseza kaastees

Haayissa nunni ebs giida dumma tevelvejinne adhdhiza porggiram bolla gitta gididia tophphiya beeni asati ollan hayyiqiza asatti bonichchiza programe attishshe dizayssia beeththishe desi namuu ashshangullute geteththiday eqqidi deeththesi

Gita gazexa bolla daro gidida dumma dumma xuufetti xaafettidinne misiletikka bettishe dettes ha misileta gidoppekka issiniya ha tophphiya mirca woykko hayssa kawo doro waanna doro halappe woykko sinththa gididdi bettishe dees

booththa warqata bolla saleti dizaynsinne xuufeti diza xuufe dees hayssika amarathora timirste ministere gees hayssay nuni tamaroso tamarizayssa hayssiza dhokka gidida kawo ooththo qommopfe issinokko wussikko

Gita waraqeta bolla dumma dumma xuufe tikka deettis dumma dumma misile tikka deettis hayssa misilezappe issiniya qasse gita gidida derbadey woykko qamise may7ada kusheza bolla booththa laxana xaaxada bettashe dawus hannan diyakka kehippe gooba gidida yesidanchako

histi booththa laynu may7ida xeellishin lo7iza addezi dumma dumma qofea atakko xeellishe hasayishe dees iza sinthenka booththa xuufey yafaran xaafetididayssa beyashidays haysta mala gita asatikka shiiqidi dumma dumma qofe aaththiza wode nuna go7ana oykko maaddana dandayettes

Issi yela gaanazayssi issi suqa giddon dumma dumma silke qommota woykko mashineta bayzishe dees woykko hayssinazi tanikka xelleza wode eretrike ooso ooththizayssa gidon aggenna kehppe gobanne mino gidida naa gididayssi eretees guustikko

Issi booththa maaashiney dees maashiniza bollaka xaafana dandayiza xuufey oykko paydoyi dees payduzikka xaafettidi beeti dees hayssi nuni koronte go'ettiza wodey nuus taybanakka xaafanaka dandayiza hayqo dezen asagi medhiza xuufe oykko maashine qommokko.

Asati warqataradumma dumma keeththeta medhidi ogetakka medhidi asata hidi bistishi deettes haysta mala warqata bala oosetida dumma dumma oosotikka xeelli shinkaype ufaysettes asatikka yidi haysta mala oosoy asan oosetidayssa akekana dandayeettes.

gita kame bolla dumma dumma koronte qommota aaththana dandayiza gita mashiney dees hayssa mashinezikka asati koronte dumma herappe hara dumma heera aaththidi go'ettana mala maaddes gussiko hayssa mala mashinatikka ha'i woden kehipe darokko

heedzdza gidida dumma dumma suqe qommoti beettettes ha suqota giddenka dumma dumma katha qommotinne asati izapfe shaamide go7ettana dandayiza dumma dumma goshshanne izata morota gididayssi beettishe dees hayssa mala suuqetanka asati daro miishata issisoppe demmana dandayettes

Kethaza giddoni oyideti issi yafarran deyidi bettesi oyideta gidonika xaripheyi deyesi. Hayisi kethazi kehippe loyidayissa gadeza bollaka mattayi dizayis beteshe desi hayisa mala kethatika darro quma mizanasi madesi

Nam'u gita gidiza kawo ooso gidope issinozi biherawe banke geetetes issinozi kase nashinal Id woyko haysa payda matawuka nus imiza gita gita kawo ooso qomoko guusiko.

kareza bolla daro gidida kaththa qommoy licettidi dees madabaran yafaran yafaran gididi dees ha yafaran licettizi diza kaththata bollaka isetas pompa giddon zayitey dees haysta mala kaththataka wolqa baynna aawatassinne hayetas gishanakka danida'os

keeththe giddon issi awuzi uphezi izas bo7akko hubey bollaa qasse zaru istinketi guye baggara deettes awuze layno may7ides kushenka warqata oykkides warqatazappeka nababishe hasatas dumma dumma qofo aaththishe dees iza lanqarakka histin deya uttaza bettashe dawus

dumma dumma daro asati isti gita keeththe giddon shiiqidi ba sinthan dawutarenne dumma dumma eskebisto qommota oykkidi xaafishenne ezgishe dizayssi misileza bollafe erettanaka qoncanakka dandayees haysta mala daro polise asatikka issife shiiqidi haasayiza wode daro qofay gayttana mala ooththees

Gita gidiza bochazan diza matata tamay yidi dhugidi dizaysi betishe dees ha dhugetidi diza gita boshaza lanqiyanka issi gita kethay dees ha tamazika dalgid yiza gidiko kethaza manane dhugana danda'es gusiko.

Dumma dumma mashinetta ooththiza asatii issippe shiqqidi issi gita giza mashineza pilgidi xellishe deetes hayssa mala oosanchchatti maashineza go'oettidii dumma dumma asa nayta wolqqappe gita misha ottida guutta wodeninne guuththa wolqan Ooththidi wursanasn danda'etis

issi kehhipe xeelishin lo7iza suuqe dees hayssa mala suuqeti katamata giddon ha7ikka kexxetishe deettes mastotera kanche kexxetida suuqetikka deettes hayssa mala suuqeti oge bolla zaruy deettes izata giddonka dumma dumma miishati bayizetettes

gita keeththeza hupheza bolla dalganne adusa gedida tophiya banderay kaqetidi beettes ha keeththiza sinthanka issi mitha bolla nam7u addeti eqqidi issi nozi qasse mithaza bolla banderaza toqohistidi kaqeshe dizayssi bettishe dees.

Gita pooqe garsen buro keexxetishe dizayssa keeththeza be ashe days iza giddonka daro asati issife shiiqidi keeththezi keexetizayssa beeshe deetes hani baggarakka ashawa issi bolla shiiqidi uttides issadezikka ashawaza lanqara hamettidi aadhdhishe dees.

Dalga gaden kaxxetida gitappe dhoqa gidida issi hooqe geza keeththe bettishi dees iza lanqenka daro gashe keeththetinne qorqoro keexheti kaxxetidi bettetes hayssi addisabanoyko tongan diza keehppe erettida keeththekko.

Gita keethe giddoni daro asati eqqidi ootho oothishe deetes daro asatika uttidi warqata bolla dumma dumma xuufeta xaafishe deetes ha eqqi diza asatika heen garssan diza asatara dumma dumma qofata hasa'ishe oothoza oothishenne izeti koyida qofa polishe deetes.

Keehippe gita gidida bootta keeththey keexettidi beettes. Hayssa mala gita keeththeta giddon asati daro qommo oosota ooththanaw danda'ettes. Koshshiko giyakka medhdhanaw danda'es. Hessa mala gita keeththatikka nuusi daro go'a issi wode immana danda'ettes.

gita damulga gidida gaten dhoqa keeththeti goykko dhoqo giidi shuchchafe keexxetida keeththeti deettes keethetheta lanqenka adussa gidida oge dees ogeza bollaka daro kametinne daro asati heanne ha hamettishenne bishe dizayssi bettishe dees

issi gita gidida gade bolla yafaran xeellishin keyppe lo7iza hissi mala keeththeti keexxettidi deettes hayssa mala keettheti qasse kawoy osanchotas keexxidi immiza keeththe qommotappe issino gididayssi eretes.

gita keeththey shuchchapfe keexixidi dees keexthezikka xeelliza wode keehippe lo7ees hayssa mala lo7o mino gidida keeththe nuni keexxidi goyetana danda7os keeththeda sintenka asati buuratanne anqasha zaqolana mala nam7u diqayiza giddon dizayssi beettishe dees gustikko

Issi gita keeththe giddon woyqo banke keeththe giddon daro asati yiidi bira kessanas asata oychishenne dumma dumma qommota xaafishe dizayssi bettishe dees ha qasse tana naagiza daro asatikka oyde bolla uttidi dizayssi bettana dandayees.

issi gita keeththey shupeppe oosotishedizayssa be ashe days ha shupeppe keexxettiza keeththezaka mithataissife misamaren shoccidi asati iza bolla kezidismitoza oostishedizayssa beyana dandayettes hayssa mala gita keeththetikka katama heeran daridi bettettes

issi yelaga naadaara nam7u asata kushep peyaada dummanne kehi lo7iza warqata ekkashe dawus tani xeelliza wodayssi warqatazi izis imettida woyto gidon aggenna goobidinne minizi ooththida asatas daro wode woytoy imette hes guustikko

issi kifile giddon daro yelaga maca nayti deettes hayssa mala yelagataka issife shiishshidi nu tamarsiza gidikko daro maaddana dandayettes keype minonne gooba gidida daro maca yalaga nayti nu heerankka daana dandayettes

Gita gidida arbaminca hosastaale giddon kawo oosanchati yiidi iza giddon oosettiza oosota filgi xeellishe dizayssi beettishe dees haysta mala gita wostaletanka kawo oosanchati yiidi woden woden xeelida gidikko oosoy keeype dhoqi dhoqidine lo'i lo'i bizayssi eretees.

Issi booththa layno mayda naazi suuqe giddon daro kaththa qommotanne dumma dumma bazettiza miishata issife shiishshidi baytishe dizaysti bettishe dees tani xeelliza hoda issi suuqe gidonta dhale keeththe gidonta aggenna daro dhaletikka bettizayssa akekana dandayadis.

oyddu asati deettes izita giddofe issi neya kushshen ciisha oyqqadus issineya qasseka hayssa nuni pinna gizayssa oyqqadus nam7u addati ka heni baggarakka naya oyqqida issi abeba oykko ciishsha oyqqida nayakka guutha naya oyqqadus

Dalga gaden daro asati issipfe yafarane faran gididi uchidi dizayssi beettishe dees hasata giddon darotikka aayetakko hakonekka qolqo ropkeethey keexxetidi beyttees iza giddon daro yelagaaytdetes addenaytikka dizayssi bettana dandayees.

issi biiro giddon awuzi uttides awuza sintenka daro worqati deettes tophiya banderaykka guuthara dees tani baggara qas xarpheza bollaka dunguzay dees hayssa mala kawo ooso birosi daro sowon deettes awuzikka kawo oosancha gididayssi eretes

Daligga gidida gade gidoni kethayi kexetidatissa bessesi kethazikka madabara botha madabarara siketidesi hakonika namu'u adeti bettesi nam'utikka karetha shurabene karetha sure gixidi arissa woyiko dirissa laniqeni eqidi hasayishe detesi

issi kirisase giddoppe hedzdzu oththo mashshinetti hayiss oththo mashshinezzi nuni huphpheza bolla izza bessiza giddikko nuu bollayi ayi kena ho'izakonni nusi yotanas danida'ees.hayissikka korona Giza harigge nusi oyiketotayiss oyiketonta aggidayissa shamana danida'ees.

issi awuzi kushen mobayle oyqqidi lo7o layno maydi haasayishe dees iza guye baggarakka madabaran keexxettida daro kirseti beittishe deetes awuzi tani xeeliza wodey kawo oosancha masafees hayssa mala gita kawo oosanchatikka nuheran deettes

Gitta mashine bolla woyikko amarathoro komipitere gidayisa bolla darro xufezanika he xufeza laniqenikka botha meqetha malidda si'le woyiko misile de'zayisi betishe dee'si hessa mela mashineti nusi darro goòa daro osso othanasi danidaètesi.

hedzdzu booththa layno may7ida asati zokko balaezetas zo7o masqala getettizayssi dizayssa mayida asati aasatas maata issife shiishshi hidi asatas gishishe dizayssa beyashe days hakonkka bandaraze dhoqu giidi bettes gussako nayte may7ida istemarizaysti

Heedzdzo asati issife shiiqidi eqqidi deettes nam7atas hubey bo7akko issi indiya kushen kartonen aazakko iza oykkada eqqada xeellashe dawus nam7ati miicishe deettes addezara indeera issinozi layno maydi kusheza kanthe bolla wussidi xeellishe dees.

gadey goyettidayss bolla ichachu asati issife shiiqidi deettes. ha ichachu hasata giddofekka issi indiya dawus. haratikka be kushe idimi dizayssi bettishe dees. izeta guye baggarakka diccidi beettiza gita muuzey dees. hakonikka daro mishatikka dolidi beettettes.

Daro asati dunguza may7di gita gidida ogezan issife shiiqidi bishe dizayssi bettishe dees hayssa heerazittani xeelliza wudekka gaxxare gidonta aggenna daro mithatikka diccidi beettettes ogezikka iita bananne urqayiza giddon dizayssi erettes

Gitta gidida oge lanqen keehippe dhoqqa gidida pooqey keexxetidi beettishe dees ha keeththiza siinththenka daro bandirati dhoqqu gidi kaqettidi beettishe deettes haystata giddofeka tophphiya bandiray dizayssi beyettanaka woykko erettana danda'idees guusukko

Daro asati sipe shiiqidi booththa kaameza bolla shiiqidi diza qorqoroza wothanas haasayeshe deettes ha booththa kaameza gonge giddon daro qorqoroti sipe shiiqidi deettes daro asatikka mitha giddon eqqidi hayssa qorqoroza wothanas giigettishe deettes.

shuchchafe wositiza gita keeththey dhoqu giidi beettih dees keeththeza bollaka duma duma misheta giddon putey toketidi dolishe dees haysta mala keeththetikka kataman daro wodey kexxetidi dhoqu giidi bettetes haysta mala keesetikka xeellishin kehipe lo7eetes

Issi gita dirsan kaxxettida haaththe shuchchape mecedhettidayssa isi huphen dungeza wothida ayfen karitha manxir wothida awazi bombaza doydi haaththe mecettishe dizayssi bettishe dees hayssa mala haaththetikka heeratan medhettishe deettes.

Adussa gidiza ogezan shuchchafe licettidi madhetida ogey dees haysta mala shuchchafe licettidi madhetida ogey eray bukkiza wode nuna borqay iissonta mala maaddes haysta mala ogetaka nuni nu eran medhidi iza bollara hamettanakka danda7os

Gita shuchchape keexesida dhoqa gidida keeththey asati kezanas maaddiza hessa marexora daraja unugezayssi othetididees ini baggarakka tohoy baynna oykko hamittana dandawun asatikka kiyana mala maaddiza ogey keexxettidi oykko madhetidi bettishe dees'

gita keeththe giddon daro asati issife shiiqidi deettes ha issi naazi qasse komputeri nuni gizayssa godettidi dumma dumma ooso ooththishe dees xarapheza bollakka hini baggara katha saanera dizayssa beyana dandayadis hini baggarakka daro asati gizi ooththiza oosozo mala ooththishe dizayssi beettes

Hayssa mashinaza bolla tarogaaelaganayti isippe shiiqidi nuus keeththe keexana maaddiza dumma shuchcha qommo gididayssa woykko amaresora holokkote nunu gezayssa medhishe deettes haysta mala shuchchatikka nuus keeththe minnisiti keexxana mala addettes

ati oge lanqen keexettida keeththe giddon dumma dumma nuni maana dandayiza keeke giza hayssa dumma dumma maathatappenne dumma mal7iza miishatappe oosettizayssa bayzettiza keeththi bettishi dees hini baggarakka suuqe giddon attuma hube qanxettizanas giigidayssi dees

gita mitha giddon daro asati eqqidi deettes izita kushenka issi awuze qasse hoqu issidayssa wanca geetettiza woyto qommo oyqqides nam7u asatikka izi mitafe medhetidayssa giddon waraqeta gelthidi eqqidi deettes daro asatikka hizesa lanqen uttidi deettes hayssa tani bayana dandayadis

issi poolse mayo mayida addezi haa taakko xeellishe des;iza guye baggarakka ortodogse cherche des;iza giddon daro asati issippe shiiqidi xoossa goynishenne dumma dumma boncho immishe dizayssi beetanakka etakanakka dandda7etes guusikko.

Issi booththa layno may7ida naazi izzi kushe bolla diza worqetara mithara medhetidayssan oykkidi issi awuzappe ekkishe dizayssi bettishe dees awuzikka huphen booththa qobe woththides awuzikka naazas hayssa misheza mimmishe miicishe dizayssi beettees.

Nam'u asati eqqidi kushen izita kurshe dhoqu istidisi issana dandayiza miisha oykkidi haysayshi deettes issi awuzikka dumma gidida may'o may'di warqata bollafeka xuufe nababishin issi awuza kashe kushe dhoqu istidi hizigizayssa awo zaara zaaridi gizayssi bettishe dees.

Keeththaza giddon yafara diza daro oyddetinne xaraphezati deettes hakkonikka tophiya bandiray dhoqu giidi beettishe dees bandiraza lanqekka gita xaraphey dees xarapheza guy baggarakka gita arjotay dhoqu giidi beettishe dees.

Gitta keeththe dizayssa woykko xeellishin hayssa pirde keeththa masatizayssi dees iza gita xarapheza guye baggarakka heedzdzu oyddeti deettes iza godaza bollaka daro xuufey dhoqqu gidi xaafetidi beettishe dees hayssa mala pirde sohotikka kataman deettes

Issi karethara gita ayfe diza awuzi kushen izi hasanas maaddiza mash miishaoykkidi haayssayshe dees hayssi awuzi tani xeeliza wode qasho keeththan ooththiza asatappe issino gidonta aggenna hayssi awuzi xeelleshinka kehpe baabisees.

Isti gita keeththe giddon coro asati issife shiiqidi dumma dumma qofa hasayish oykko iza bolla dumma dumma hasayata aasthishe dizayssa beyana dandayadis ha shiiqida asata sinthenka hedzdzo asati uttidi asata dumma dumma qofata oychishe dizayssa beyana dandayettes.

Issi gita gongoy diza kaameza bolla asati matabara giddon dumma dumma anqashata shiishshidi hakoso ekkidi bizayssi beettishe dees hayssa mala kataman dumma dumma anqashata asati matabara giddon gelthidi sooppe karen wotheza gidikko kaamen ekkidi harasoefidi ti tiqolizayssi eretes.

gita oge bolla issi ayssuze getetiza kame essidi asati iza bolla maata caanishe dizayssi beettishe dees izi tayne baggarakka tophphiya banderay ogeza bolla dalgara micetidi beettishe dees hayssa mala oosetika dumma dumma hayssa boncho qammatan oosettizayssi gidizayssi eretes

gita addisaba woykko tunga gaden diza dalga oge bolla daro hayssa tama dhayssiza kaameti hamettishe idettes ogeza bollara yafaran haakkidikka daroti beettettes

Oge bolla dumma dumma anqashata issife shiishidappe guye asati kaame bolla caanishe deettes haysta mala ooththoti nu heeraza anqashappenne dumma dumma harge qommotappe geeshshanaka teqqanaka dandayana mala nuna maaddes nunikka nu heera hayssatho geesshana mala koshshees

heeran diza daro asati issife shiiqidi buurata fixishenne issi bolla siishshishe dizayssi beettishe dees hayssa issife shiishizappe guye qasse taman xugiza gidikko nu heeraza geeshshanne xeellishin lo7o keeththe woykko lo7o heera gidana mala maaddos

Ogelo anqen daro kawo oosanchati issife shiiqidi bolla giddon diza dumma zomma booratanne anqashata denthidi gadeza geeshishe dizayssi beettishe dees daro asatikka hayssa mala ootho ooththanas dancidi kezidayssi bettanakka dandayees hini baggarakka kaameti eqqidi beettishe deettes.

Daro kawo osanchchati issi heeran yidi wora giddon dizza ankashshatanne burrata issippe shshishidi xugganas gigissidaysa betteshe de'es haysa malla burratanne ankashshata asati issippe yidi shshishidi walakiddi xuggaza giddikko nu heraza nagganas dand'ados.

Denba gidiza gaden issi gita kaamey dumma dumma anqashata harasoppe biidi asata keethethe sinthefe issife shiishshe kidi issa gita denbaza bolla qolishi dees hayssaqolettida anqashaza qasse meliza gidikko taman xuugidi dhayssana danda7oos.

issi mishiriya miicashenne ba moybaaley oykko silke go7ettashe dawus izi sintha baggarakka gita xuufey safetidi bettishe dees hay gize giza gidikko yitel bir akawonti gizayssi dees hayssa malay matawuqanoni kessana mala maaddiza ogetappe issinokko

tophiya nigide banke giida gita oohtho qommoynne iza balanqara qasseka hayssa payda nuni giza matawuqa ooththiza dirjite armay woykko hootoy dhoqu giidi misiley beettishe dees

Issi karethi lee&onne adusse gidida indiya asata sinthen keza eqqada dumma dumma qofata has'ashe dawus izi hiini baggarakka issi orqeta bolla misiley dees keeththezi keehfi dalqakko gadezanka maatay bucettidi gaden qolettidi lo'ishe dizayssi beettees.

issi yalaga naazi ayfe bolla dumma manxire masadizayssa woththidi iza giddora xeellishe dees haysta mala oosoy haysta fayda matawqa gizayssa asatas kessanas ooththiza ooso ogetappe hissino gidizayssi eretees indiya kanaazas kushe za bolla uykkada ayfe zambestashi dawus

karetha gita gidida dalga warqata woykko beettiza telebizhine mala bolla tophiyay dijitalekko gizayssi xaafetishe beettishe dees hayssa mala misiletikka daro katama ogezen dhoqu giidi kaqetidi bettettes.

Giita moybaale bolla issi aaddezi dumma dumma ooththota go7ettishe dizayssi beettishe de7es xufezikka hayssa nuni fayda gizayssa go7ettidi dumma dumma ooso qommota woykko silken imettiza go7ata go7ettite giza dumma qofa aaththana dandayees gussikko.

Daro asati issippe shiqqidinne huphphe bolla qoope woththidii darottikka qasekka shaashshekka qaachchidii issippe shiqqidi.kushshe dhoqqu histidii hassayishe dizayssa beyashe dayssi hayssata giddoppekka issi indiya uuffayetada miicashe dashe kushshe dhoqqu histadda denththada de'awus

nam7u yafaran dumma amarato qaalan xaafettida xuufesedeettes issi yafarazan booththara xaafetides harazi qasse galal7o yafarara xaafettideshaysta xuufeza guye baggarakka gita keeththetti dhokko giidi bettishe deettes

Issi Gita keeththa giddon daro booththa shurabenne sure mayida nayti dumma dumma dursane isportte oththiza Asati dizayssa betana danda'es hayssa mala naytikka ha'i woden daro deetees.

Issi gita keeththey dees gita keeththeza bollaka warqatara madhetida gita booththa xuufey dees hay xuufeza sinthenka xawalafe madhetidayssi dees iza sinthen kezi eqqidi hayssa tophiya kawoy door aabi ahmedey asatas dumma dumma qofa aaththishe dees.

Katha bolla dumma dumma mulumuqe shuchati deettes shuchchati kehipe darokko xeelliza wode kehippe do7ettes wace dikka beettettes haysti kehippe daro birade misana dandayiza shuchcha qommokko gussikqo

ogeza bolla yafaran daro kameti bishe deettes kameza huphe baggarakka nam7u asati kezidi kushe micidi asata saro gishe deettes guye baggaraka daro kamati kameti yafarara issife shiiqidi bishe deettes hayssa mala ogetanka kameti bishin lo7athidi fayssana dandayees

denba gaden daro asati goshshe gooshshe deettes ha goyetida gadezanka hara wode qase lo7athi zeret zeriza gidikko daro muurota demmane dandayettes hini baggarakka badalay diccidi maralidi dhoqu giidi bettishi dizayssi beettes hayssa mala badalata giddofeka daro kuntale katha ekkana dandayettes

Issi tophiya kawo oosancha gidida aawuzi kare dereppe yida issi awuzara dumma dumma qofata haasayidi ezigidi dumma dumma qofa aaththizappe guye dendidi nam'us kushezaz izeti micidi dizayssi bettishe dees guustikko

Gade bolla ciishshappe ooththetida gita adey dizayssa bolla daro kawo oosanchchati issippe hametishe deettes. Izeta giddonkka kare dere asati dizayssa be'ana danda'adis. Hayssa mala kare dere oossanchchati itophphiya yiiddi daro dichcja beessishe deettes.

Mishiro adanich abibe geetettiza indiya issi kare dereppe yida addezara eqqada beettawus hizita lanqeraka tophiya bayndiray dees buye baggaraka gita pootoy moykko misiley dhoqu giidi bettishe dies misileza bollaka doctr aabi dees

Gita keeththe giddon daro asati issife shiiqidi dumma dumma oththota ooththishe deettes hizita giddonka issi aaya huphe bolla cilil ushashe qachada dumma dumma hasayata asaraa hasayshe dizayssa be ashe days hayssi asatikka kawo osanchata gididayssa eradis.

daro poliseti yafaran eqqidid deettes izeta daro kushe tanqaseka massara woykko xiitay dees hayssa mala poliseti ooththo dommanas merqaza maaqetishe dizayssi eretees izetane baggarakka issi awuzi izeta dumma dumma oothto qommota bistishe dees

issi gita gidida polisi aawuzi uttidi dees sintha baggarakka dawutare mici woththidi iskibirtora dumma dumma qofata iza bolla xaabishe dees hayssa mala pooliseti kataman keehippe daro gididayssa nunikka beyana dandayidos hayssa mala oothanchatikka kawo oothanchatakko

daro asati issi keeththen shiiqidi deettes ha asatikka polise gididayssa izeta mayoppe erana danda7oos izi ta mayo bollaka tophiya banderay dizayssi bettishe dees issi cemawozikka huphe bolla qoobe woththides daro asatikka issife shiiqidi guye xeelishe dizayssa bettees

daru pooliseti issife shiiqidi uttidi dumma dumma worqata sinthan aaththi woshthidi iza bolla xaafishenne esgishe dizayssi bettana dandayees haysta mala katama poliseti issife shiiqidi heerata naaganas ay kushshes egizayssa issife shiiqidi aasayettes

issi polise gidida adezi eqqidi beettees ha iza sintharakka koshe dhoqu histidi siissana dandayiza wolaytha telefizhene xaaba gidida mayke woykko hayssa koshe dhoquisizayssi iza sinthen dees izikka iza bolla qofa immishe dees

Istiu enqoobe woththiza polis addezi eqqidi kusheza qolo bolla woshsidi dumma dumma qofa asatas haasayi shenne aaththishe dees iza guy baggarakka gita qorqoro keeththey dees qorqoroza keeththe gadenka garo gelaga naytinne gita aawati eqqidi beettetes

Oyddo asati issippe uttidi deettes izita giddofekka isseno zi poolisekko harati qasse indetakko indeta giddofekka daroti kushen dawutarenne moybaaleza oyqqidi uttidayssi bettanakka dandayees izetikka mitha giddon uttidi deettes.

omarsara oge bolla heedzdzu tirafike poliseti gaden dumma dumma mayashsheneta qolidi ezeta giddofeka dumma dumma miishata macishenne qorishe dizayssi beettishe dees izata ogi baggarakka haakkun eexxiza koronte dhoqu giidi bettishe dees

Arbamiche katama hayssiza haysto keeshteza lanqen daro poliseti yafaran gididi dumma dumma silxanata ekeshe dizayssi beettishe oykko timirteza ekeshe dizayssi beettishe dees hayssa mala poolisetikka katamaza keppe lo'o gididayssi eretes.

daro heedzdzu asati istife shiqi eqqidi issi polisizas woyto immishe detes izeta lanqenka sophiya bandiray nam7uso hora dhoqu giidi qaqetidi beettishe dees isti gita awuzikka polisetas dumma dumma woyto immidi izeta ufaysi shedezayssi beettees

daro polisetinne tirafiketi sipi shiqidi zoretishenne dumma dumma qofata esgishe deettes hayssa ta giddopfekka daroti macata gidishin isata giddon qase guye baggarakka attuma polisetinne tirafiketi guye baggara beettishe deettes

Issi gita keeththe giddon pooliseti issippe shiqidi dettes. Iseta sinthanka issi awuzi ekkidi hizita zorishenne dumma dumma qofa izetas aaththishe dees. Ha zorishenne yootishe diza aawuza qofaza qasse worqata bolla xaafiza issi polisey dees.

Yafaran daro kameti eqidi betetes haysi kametika policetas go'a imiza police kametako haysa mala kameti daro oge guta wolqan bana danda'ida kehipe wotas pude gidida makina woyko kame qomoko.

isti gita awuzi kushen iza kooshe dhoqu histisi hsana mala maaddiza maashin oyqqidi satas dumma dumma hayssa wonjala woykko dumma dumma oosota bolla qofa aaththishe dees hayssi awuzi gita gididayssanne upe bolla qofe woththidayssi beettes

Nam7u poolisetikka deettes ize sa lanqarakka nam7u hayssa woosa keeththe aawati deetis woosa keeththe awatikka booththa layno may7di wooththa laxaneza bolla woththida huphe bollaka booththa sharbezit xaaxidayssi bettishe dees hayssa mala istife gidida oosotikka nuus daro go7a imettes.

hayssi aawuzi tani xeelliza wode lemma megersa masatees hayssi tophiyan keype erettida kawo oosanchatappe issino gididayssa gidishin ha7i woden shempora deen naweykko hayqqidayssa tani erana dandayadis keyppe minonne gooba gidida addekko

Gaammu ci mati issife shiiqizi uttididi dishaysi bettishe dees tani xeelliza wode iza guye baggara diza warqatiza bolla dumma dumma eexiza shaama getettiza miishasi dettesa asati yeeho yiidi uttonta aggetenna hayssa mala dubbushati daro wode yeeho karen bettettes.

daro asati sibseban missife shiiqidi dumma dumma qofata aaththishene hastashe dettes haysta mala daro heeran diza asati shiiqidi sibseba uttidi qofata aaththiza gidikko dumma dumma metotas maadoynne ogey bettana dandayees

Aysi7awuzi beni tophiya kawo gididi hupheza datettidi iza bolla qachizi dees hayssa kawoza sunthikka axeto durosa geetettes keeppe wolqamanne mino gidid adeza gididayssa nunikka eroos tamarete keeththanka daro maxaafata bollaka tamarana. dandayidus.

issi gita gidida kare dere addey bettishe dees addezi booththa baaxay woykko buuchche izas dizayssi bettishe dees karetha kootekamaydi garse baggara boothta shuura bekkamaydes tani xeelliza huzayssa iran geetettiza dereza kawo gidonta aggenna

Botha shurabe mayda awazi eqidi betes iza guye bagaraka gita mitha bola koronte othishe diza asati detes iza guye bagara qaseka kamey eqidi des haysa mala asatika kunta bola kezidi duma duma kurunte qomoza qachishene othishe dizaysi betes.

Kawu oosancha gididayssatappe issino gididayssi aawa tilahun uttizi asatara dumma dumma qofata isetappe siyshenne esgishshe dizayssi bettishe dees iza guye baggarakka daro asati uttizi dumma dumma qofata aaththishenne esgishe deettes.

iIssi kehippe lo7iza kithe giddon kawo gidida dr aabi aymedey daro asatara shiiqidi uttidi dumma dumma qofatan zoretishenne qofata akikidi siyshenne ezgishe dizayssi bettishe dees hayssa mala kawotikka issife shiiqidi dumma dumma qofota aaththettes.

Issi giita ogge bolla giita giiddida kehippe dhoqqa giddidayssa amarathora nuuni adebbabaye giizayssa kexxi wuurssidi iiza bonchcho assati issippe shiiqqidi bonchchishe diizayssa beashe dayssi haayssa malla oggey qasse diizay gaamo zoone arbbamincce kaatama giididayssi eerettes.

Issi bulla oydde bolla issi botha shurabe mayida ayiya uttada be gacco kushen oyqqada betawus.izi sinthankka daro hasa'iza asati de'etds ayiyakka oychchetiza daro oyshatas zaro immashe dawus.

denbaza giddon daro asati issippe shiiqidi deettes tani xeelliza wodekka hayssi giya gidonta aggenna daro bayzettiza miishetikka deettes daro asatikka dumma dumma miishata bees koshshizayssa shammishe dizayssi miseleza bolla qoncana danda'idees guussikko

Keehippe cimida kaame giddon daro asati gelishe dizayssi bettishe dees kaameyii giddonka daro asay issippe kummidii eqqidi dees kaameyakka zokko bolla madabarara daro kaththata kunththada caannada bashe dizayssa hayssappe beyana dandayettes hayssa mala kaametikka kataman daro wode deettes

Heeran assati cugan cugan gididi dumma dumma osotta issippe ottishshe dettes ha otishshe diza assataka izatta zoraanas kaawo osanchchatti yiddi dumma dumma qofata izatas immishshe dettes dawattarekka oyikiddi kushshen iskibirtora xaafishshe dettess.

issi gita keeththe giddon daro asati isife shiiqi uttidi goze giddon dumma dumma uyetizan bishata qolidi izara uyishenne ufayetishe isife haasayishinne issife kaayishe dizayssi beyttana dandayees haystamala ooso woossidapfe wuka asati isife shiiqidi kaayishin lo7ees

Nam,u indeti issife shiiqi uttidi haasayishenne meecishe booththa sene giddon sukafippen tathi dizaza duuqettidayssa uyishe issife kaayishenne mecishe deettes hisseta lanqareakka daro asati issife shiiqidi haasayishenne kayishe dizayssi bettana dandayees

gita keeththe giddon daro asati isipe shiqizi dumma dumma koyda ooththeta ooththishenne go'a demmishe dizayssi misileza bolla qoncana dandayedis hayssa mala gita keeththeta giddonka daro kawo ooththo ooththeti ooththettana dandayettes

Issi heeran diza daro indeti issipe shiqidi uttidi duma duma qofa attishe dizaysa beyashe de'aysi eta gidonika daro kawo osanchati yidi duma duma qofa ezatas waraqata bolla xafidi immisheka donaraka hasa'ishe dizayit beetana danda'es gussako.

Gitta keeththe giddon daro kaththa qommoti issipe shiiqidi bayzetishshe deettees hayssa kaththa qommotakka lanqera gididi daro asatikka baas bayzishshe dizayssa beyana dandayas isti yelaga nayakka sankko bolla kathe qolada kaththaza giidofe anqashshatta woykko burata qorashe dawus

Hayssi gammo zoonen aronja kataman hayssa mince geetettiza woraza giddon dolidi beettiza mithata bolla kaqetidi madhetida arsakko hayssa mala asata giddon asati yiidi gaddiza beeshe iza bolla ischidi guuth shempi ekkana mala maaddizayssako.

Gita xiibe haaththe dizayssa bolla daro asati sipe shiiqidi ka7ishenne ufayettishe dizayssi bettishe dees hayssa mala gita haaththeza giddon asati sipe shiiqidikka daro wodey sipe hasaanakka ufayettanaka dandayettes gussikko hayssa mala haaththeyka arami cagaden dees

gita gidiza ogeza giddonka issi dunguzan medhettida gita shuchchara oosettida amarathora addababa yeggizayssi beettishe dees iza bollaka haysta demba hare misileykka beettes hini baggarakka daro kaameti amettishe dizayssi bettishe dees

Issi gita gidida birata poosettidayssa giddon nam'u nayti eqqidi deettes nam'atikka xeelliza wode izettara sipe dizayssa matas deettes izeta guye baggarakka gita dalga gidida woray beettes woraza guye baggarakka gita bochche dhoqu gidi bettishe dees.

issi shuuchchappe oosettida gaammo masatiza misileza sinthen isti jaakkete woykko hayssa karetha shurabe mayada kushe bolla manaxxire oykkida yalaga nayiya miiccashe pooto woykko misile denddashe dizayssa hayssi bessishe dizayssa akeekadis.

Booththa layno may7idi hayfe bolla karetha manaxire woththida awuzi eqqidi kushe bolla guutha haylasho dhoqu histi bestishi des haysta mala guutha haylashoti daro bagga duge woykko gaammo zoonnen aronce kataman betettes.

daro asati yafaran eqqidi deettes ha asati tani xeeliza wode ba tara naagishe dizaysi beettees izata giddonka indetikka deettes aadhdhe adhadikka qasse huphen qophe woththida daro asati izata giddon bettana danda7ettes asati sittara eqqidi deettes.

issi indiya gita komputer sinsen wossada heedzdzo asata dumma dumma ooso ooththashidawu hayssa indiya ooththashi diza oosoy paydametawqa geetettizayssa asatas immanas dumma dumma izi kunthane bessiza miishata kunthsha shi dizayssi beettes

Issi indiya naytas hayssa matawuqa woykko payda matawqa gizayssa kesseshe dawus. daru yelaga naytinne tamare nayti yiidi izippe matawuqaza ekkishenne kessishe dizayssi bettishe dees. hayssa mala tamare keeththon biidi oosettiza oosozi tamareta dar go'ana dandayees.

Oge lanqen kuwa gidon issi adezi utidi heran diza asatas fayda matawaqa gizaysa izetas kunthishe dizaysa beses haysa mala daro asati fayda matawaqa gizaysa kesanas yafarara oothoza oothishe detes

issi yela ga indiya daro heera asata issife shiishada izetas hayssa payda giza matawuqa qommo kassashe dizayissi bettishe dees heeran diza asatikka issife shiiqidi iza ooththishe diza ooththoza xeella shede tees gursikko daro asatikka izippe lanqara eqqida

xarapha bolla daro yelaga nayti uttidi dumma dumma dawutare bolla xuufe xaafishe deettes xuufezakka xaafisanayda daro aayetinne aawati eqqidi xeellishe deettes hayssa keeththiza giddonka qorqoro bettishe dees iza lanqenka gita awuzi ootosa woothishe dees

Issi gooba gidida yela ganaya daro heera asata si peshishada payda maatawqa gizayssa izetas medhashenne ooththashe woykqo izeta mazgabashe dizayssi bettishe dees isti booththa shorabe mayda nayakka izi sinthon uttazazawus izi lanqerakka nam'u nayti eqqidi deettes.

Gita gidida denba gade bolla maatay toketizi dees ha toketizi diza maataza bolla daro yalaga nayti kushen bokse qadhettana maaddiza miishata oyqqidi kusheza dhoqu histidi ha taakko xeelleshe dizayssi bettana dandayees.

Xeellishin keype lo'iza issi yelaga tophiya koaase aaththiza woykko hasayiza issi addey dees hootha shurabikka may'idi qoodheza bolla tophiya bayndera mala masatiza dumma dumma qalamera dizayssa eqqidi xeellishe dees.

hayssa naazi kowaase kaastanchaza giddofe keyppe erettida gooba kowaase kaastanchakko hayssi naazi brazile gaden yeletidi diccidi ha7i qasse hayssa arabe getettiza gaden kowateza kaeshe dizayssi eretees

Giita kawo oththancha woykko dumma dumma ispporte gididi diza gitta asati issi yelaga na'azas woyyto immishe dizayssi bettishe dess na'azikka kehippe ufa'etidi woyytoza ekkishshe dess.

timirte keeththe giddon dembay giigettin dembaza bolla yalaganayti isife shiiqidi kushe kowaasey kayishe deettes izita giddofeka issi naazi kowaasiyo dhoqu histidi shucana guppishe dizayssa beyashe days lanqa erakka daro asati eqqidi kasseza xeellishe deettes

hayssi beni moroko giza afrika deren oothtettida gitakko haase palamay beettishe dizayssa beyanezanda7os hayssa palamaza bollaka daro afrikan diza dereti issipe shiiqidi kaasse za kayeshe deettis hayssa mala kaashshezanka xooniday woyto ekkees

issi gita denba bolla yalaga nayti issipe shiiqidi kowaseka ka'ishe dettes hayssa mala yalaganayti issipe shiiqidi kowaaseza kaayiza wode dumma dumma izate ooththana dandayiza toooththidappe guye hayssa tophiyas qasseka izi ta giddofe xeeygetidi ka7ana dandayiza daro yalaganayti kiyana dandayetes gussikko

issi yelaga naazi uttidi ba silke go7ettishe didzayssi beettishe dees silkeza oykko moybaaliza giddofekka daro beettizan mishati keziza dizayssi beettees hiza dude baggarakka qilil7ora xuufey xaafetidi beettizayssa tani akeekana dandayadis

Nam7u biratati deettes hizetas nam7u baggara qasse balla malay dees hayssa ballazi qasse nuni biloone qachchananne birshana mala maaddizayssakko haysa mala biratati daro odey garaje woykko kaamey oosettizason bettettes suntha hizetas mebcha geetettes amarathora.

Gita woraqqata bolla daro tsufeetikka tsafettidi bettees. Ize bollakka daro tsufeetikka daro misilee bettees. Iza ta giddonkka karetha layno maydi uttida yelaga natikka kushenko mobayle oyqqidi ooseetishe bettees.

gita kareth gidida hayssa nuni saaxine gezaysa masati yedees hayssi dumma dumma koronte ootota ooththanas maaddes hayssa bollaka daro suusata wuykko dumma dumma koronte shubota qachidi nuni daro go7aa izappe demmana danda7oos

Hayssi biratappe medhetida biratta iza gidon woththanas madess hayss biratara oththetidayss daro birata iza gidon woththid nuni gordiza gidikko doyianas daro wolqanne daro payateththa oychizayssakko hayssa mala mashshineta gidon bira woththanas dandayos

issi gita oyde lanqen hayssa nuni diitha giza geththas nuus na maaddiza miishay dees hayssi diithay dumma dumma yeeththata nun eexiza wode nuus heeththa zallo aththanas maaddana dandayees guussikko hayssa mala ha7i wodediissati kama dishe deettes

issi gita keeththe giddon issi yafarara daro deeshsha achoy shuketidi kaqetidi bettishe dees hayssa mala deeshshetikka kare dere caanettidi biidi bayzettidi daro go7anne daro murotanus immana dandayetes nunikka deeshshata dhiikidi hayssatho shukidikka maana woykko bayzana dandayos

Hayssi ha7i woden asati dumma dumma oyshatanne dumma dumma ooththota iza oychidi ooththiza dumma dummays amarethora teknologi nun giza giza miishappe issinoko hayssi asi ooththana dandayunda dumma dumma keehippe gita gidida oyshata zaarana dandayees.

denban daro kaameti deettes izita giddonka issi goshshe goyiza dozoroykka dees hayssa mala dozoretikka issife shiqidi gita oge ooththi shiizayssi bettana dandaye diso hayssa mala lo7o oge diza gidikko kaamey metsonta daro oge oykko daro soho bana dandayees

Keethe giddon daro booththa layno may7da addetinne macati issife shiiqidi uttidi dizayssi bettishe dees izita guye baggarakka gita nam7u talaba hine dees issinhaya issi karetha gorda gixida aayyo domma dumma osheta ochashenne izara oos ooththashi dawus.

Shuccappe liccetidi medhdhettida adussa oggey dess oggeza lanqqenka dumma dumma kaththa qommotine dumma dumma mayo qommoti bayizettishe diizaysi bettana danda'es ha shuchchara liccetidayssaza bollaka motorey eqqidi bettes heni baggara addezi gaarera haththe duuqi yishshe dessi.

issi dalganne eele xibe giliza haaththe dees hayssa haaththeza bolla issi yelaga naazi gongolo medhidi gongoloza bolla uttidi bishe dees hayssa mala gongolotikka beni woden asati haaththe pinnanas medhiza gongolo qommotappe issinokko guussikko

Ogge bolla daro naytti biskilete woykko awwathi biskilithe lagishe bishe dethess hayssa malay githa ogezanikka assti koyikkobkamme lagganawu dandae'thes. Hayssa mala oge assathas daro goo'a immanas dandae'ss kathamazakja nuss looa'thanas dandae'ss.

issi indiya kushen warqata oykkaza koshicha kushen qasseka iskirbto oykqada dhoqu istaza isti kaameza essada addezara hasayishe dawus hini baggarakka guutha pajajjo nun gezaystikka ogeza bollara bishe dees indiyaka dumma dumma qofat addezas hasayishe dawus

gita salo bolla gita gidiza tophiya orphiley faallishe dees essa orphileza duce bollaka tophiya banderay dees cilel7oy galal7oynne zo7oy beettishe dees orphileza bollaka tophiya giza xuufey xaabetidi beettishe dees gussikko

isti danalga gidida mela gadden woykko amaresora barha geetettiza gaziza giddon istikameya oyqetin daro asati issipe shiiqidi sugishey dizayssi beettishe dees haysta mala keehippe waayssiza ogetikka daro gaxar heeran deettes

Gita dembba diza gadeza oososu maadiza maashshiney yiidi ekkidi goshsha goyishe dees. Hayssa mala gita maashshinetikka nuusu daro wolqa oychchiza oosota guuththa wodeninne guuththa saaten ooththidi wurssanas danda'ettes guussiko, hayssi nuna maaddes.

omarsara oge bolla daro hayssa nuni tirapike giza asati huphphe bolla boththa qope woththidi kusheza idimidi eqqidi deettes hayssa mala gita kawo oosanchatikka kametta dumma dumna ogetan izeti ooththana mala dumma dumma qofa imishshe detees

gita keeththe garsen issi awuzi booththa kaame shiishidi heedzdzu asatas dumma dumma qofa astishe deettes ista giddofekka issinozi kare dereppe yidayssa gididayssi beettana dandayees haysta mala dumma dumma kametikka katamatan bayzettish dizayssi bettettes

gita ooththo mashiney dizayssa bolla nam7o gita holla giddon asati dumma dumma keexhtonun keexxana godettiza simmintonun gizayssa ooththo kommoza makinaza bolla woykko kaameza bolla caanish he deettes ha maashinezikka taro ooththoza guutha woden ooththana dandayees

Kehippe dhoqa gidida keeththati keexxettidi dhoqu gidi bettishe detes hayssa mala keeththati daro wode tophiya yunibersiti keeththata giddon keexxettidi beettees daro tamare naytaka zaro asataka isti guuthara oykqana dandayiza keype wolqama gidida keeththekko

denba bolla gita gidida pooqe keetteti keexxetidi beetetes hayssa mala gita pooqe keexxeti asati daro boota oykko daro soho oykkonta iza giddon daana mala maaddetes gussikko hayssa mala keethtettikka katama heeran daydi dizayssi eretes

issi keepe lo7izaddezi issi gitadabtare doyidi namu asatas dumma dumma qofa astishe dees hayssi asatikka kawo oosancha gididikka dumma dumma qofata sife zooretidi sife haasayidi dumma dumma metutas pilge woykko wolqa gidiza ooso oostishe deettes

issi booththara qalame oykko mala tiyettida gita keeththe dees haysta mala keeththetaka asati kataman keethtidi dumma dumma kawo oothotas izatas immidi bira ekkanakka dandayettes guustikko haysta mala keeththeti kataman daro heran deettes

kehipe xeellishin gita gidida dhoqu gidi salo gakkiza gita keeththey shuchchafe ooththettiidayssi bettishe dees ha keeththiza sinthenka daro kameti deettes hasatikka mittishe deettes haysta mala gita keeththetikka katama daro gizee oyqo daro wode keexxetettes

issi shuchchappe medhetiza oge bolla guutha bazazo nu giza kamey hamitishe dees izi lanqaraka issi naazi aadhdhiddi bishe dees hani baggaraka gita keeththey henni baggaraka gita keeththey dees bazazes guye baggarakka gita bochche dhoqu giidi beettishe dees

issi gita worqeta bolla keexxettida gita keeththey misiley iza bolla dees hayssa misile iza bollaka keeththezi bayzettanas giigidi dizayssa qoncisiza xuufetikka deettes gustikko haysta mala keesetakashammidi iza giddon daana nuni danda7oos

Issi dalgga gade giddon goyiza maashinee goshsha goyishe dizayssa be7ana dandda7aas; hayssi maashinezi keeththeshaa qoli wurssidi hara qassi gadia goyishe dizayssa be7ana dandd7aas; izatha lanqqenkka dara sathi deeththes.

issi keehippe dhoqo giizayssa xeellishe lo'iza gita keeththe dees, hes keeththezi shuchchapenne dumma dumma masha qommope ooththetidayssi beettishe dees haysta mala keeththetikka katama heratan daro wode kexxettizayssa gididayssa tani erays gusuko.

dhoqu giidi kaqettida issi gita ezzo masatiza miishe dees iza giddonka wenago yunibersiti giza xuufey dhoqu giidi bettishe dees hayssi toqiyan diza yunibersita qommotappeka issinokko

Issi gita gidida warqata bolla salo malan xaabitida daro xuufeti deettes iza giddonka cilil7o xuufeyka birttishe des hayssa mala gita xuufetikka asati dumma dumma ooththota akeekana mala keeththa bolla dhoqu histidi kaqetettes.

daro attas asati dharpheza lanqes shiqidi uttidi dizayssi beettishe dees izita giddofekka issi awuzi eqqidi booththa layno may7idi asatas dumma dumma qofa aaththishe naasayshe deettes asatikka izaas tishsh histidi ezgishe dizayssi akekettana dandayees

Aspalte woykon gita oge lamqen issi wullay doya gidida gimbey woyko dirsay beetes. Wolata sodo University giza xuufey dhoqu giidi betees. Haysa mala timirte kethanka duma duma timirte qommo nayti tamarana danda'etees.

Isti bollara booththa layno may7di garsarakka booththa layno may7ida awuzi mitha giddon uttidi dees awuzi tani xelliza wodekka astamari gidontaaggenna hayssa mala booththa layno may7izayti daro wode nuna tamarsana dandayiza astamaretakko.

Gita keeththey dizayssa bolla sinthen saliday dhoqu giidi beettees iza sintherakka oyddun ichachu baggarakka lucettida oydisi dettes timirte keeththeko hayssi tani xeelliza wode hayssa mala keeththe giddon ka nayti yiidi timirte ekkiza wode keepezeta fayssana dandayees

Gita gade bolla issi doozore woyko ootho mashiney ootho oothishe de'ees. Haydsika nuus gade goyanasika dembasanas maadees. Haysa mala keethatika issi bolla shiiqizayssa gidiko kawo oothos daro go'a immanas danda'eetes. Koyiko timirte keethata keexetanas danda'eetees.

Galali''o layilo mayida daro nayit issi kifile giddon gelid timorte tamarishshe detees.darotikka haa laniqera diza asatara hasayishshenne miccishshe dizayiss betana danida'es.hayissa mala tamarettakka tamarissid Gita Soo gaththana danida'etees.

Hayissa Gita ogeza laniqenni tani erizayissa woyikko wolayiththa sodo univeristeyi betishshe des.hayissa universiteza giddonni daro tamareti geliddi dumma dumma timirete qommota tamariddinne erridi ke'anawu danida'etees.

gita booththa waraqata bolla gita gidida maxaafay doyetin iza bolla dumma dumma medhotati bettishi dees suufezikka addisaba katama tamare aysso keeththe gizayssakko hayssa mala ooso keeththatikka kawoy izan oytidi dumma dumma timirte qommota ooththanas maaddes

Isti gita keeththe giddon daro laytha tamaridi hayssa boncho gallassas gakkida gita asati issippe uttidi lo7ishe xellishin ufaytishe deetees. Hayssa mala asatikka daro kawo oothanchata gidana danda7ettes gussikko.

Issi yelaga naazi kawo giidettiza woykko tophiya hayssiza dor aabe aymedes gita gidida issi maxaafafe dumma dumma xuufeta nababidi iza siisishe dees dr aabeykka ufayetidi naazi nababizayssa ezgishe dees.

Yelaga nayti issife shiiqidi dumma zumma ooththota filgix ielishe deettes hayssa mala filges goyza keethtsata giddon us nuni tamariza gidikko daro qommo erata demmanakka shammanakka dandayettes gusse hayssa mala keeththetika nuus koshshettes.

Yafaran tamaretisife shiiqidi dumma dumma timirte qumota xanna ishe deettes hayssa gidotappeka daruti indeta gidishin idetikka duuna bolla carqe woykko hayssa nuni osincha oykketonta mala teqqiza carqe woththidi deettes.

Gita booththa warqata bolla dumma zumma xuufetinne dawutare qoomothi deettes hayssa mala gita warqata bollaka asati daro xuufeta xaafidi nayti hee gita asatikka iza bollape nababana mala oosthana dandayetes gussikko.

issi booththa laynlo maydi iza bolla lo7o koote gixxida oyqo mayda awuzi eqqidi warqateza bollafe dumma dumma qofa nababishe ha nuus yootishenne nuna ezgisishe dizayssi beana dandayettes gustikko hayssa mala gita aawatikka nuus daro zoore immana dandayettes

keeththe giddon gita madardaray dees madardaraza bollaka dumma dumma dhaletinne dumma dumma naytiza giddofe xeelledi tamaranas maaddiza miishati deettes hayssa mala miishataka nayti tamaridi eriza wode daro go7anne daro ootozappe ooththana dandayettes

kirste sinthen daro asati issife shiiqidi eqqidi deettes eqqidi diza asata sinthenka qasse toho bolla othtii diza daro asati deettes asati kasani xeelliza wode kawo oosanchata masafettes haysta mala asatikka issife shiiqidi daro oosota hothana dandayeettes

Galal'o shurabe mayday laga macanayti yafaran uttidi haysta komputere giza maashineza go'etidi dumma dummas uufe ta iza gididafe nababishenne tamarishe dizayssa beyana dandayas haysta mala yalaganayti issife shiiqidi daro oohso nuus ooththidi daro muurotanne daro go'a immana dandayettes

gita keehippe dalga gidida keette giddon hayissa maraqettida asati issippe shiiqidi deettes asati ubbaykka issi mala mayo mayidi xellishshin keehippe lo7ettes .hayssa mala issippe shiiqidi bonchettiza bonchcho woykko ooththotikka keehi daro wolqqa oyichiza ooso gididayssi erettes.

daro yalaga nayti istife shiiqidi dawutare oykko maxaafa nababishe dizaysbeettes haysta mala nayti istife shiiqidi nababiza wode daro era demmana dandayetes istifeka daro oosota ooththidi gita sohokka gakkanaa dandayetes haysta mala tamaretaka istife shishigi xeelliza wude kehipe ufaysees

gita keeththe giddon asati issife shiiqidi hayssa oostale woykko xeena xaabagizayssa doydi gayssa iza mala oohso ooththishe dizayssa be ashshedays kareza bollaka hayssa hawustaleza sunthikka dhoqu istidi gita worqeta bolla xaafidi izati ooththidayssi beettishe dees

daro isti mandara asati istipe shiiqi kezidi hayssa gita dalgazidida oge baasishe deettes gaxxare heeran hayssa mala gita ogeta asati kushen kezidi goydi iza bolla kaame yaana mala oottana dandayetes hayssi daggo woykko istipe minotetha bestiza ooso qommokko

Oge bolla daro asazi shiiqiideettes ha shiiqidi diza asata siinththa baggarakka gitta kaamey biitta hidi qolishshe dizayssi beettishe dees haysta mala biittatikka oge bolla nuni beyizayssa woykko hayssa kobile geetettiza oge medhdhanas maaddizayssako gussikko

gita ogeza bolla issi karetha kaamey eqqides kaameza lanqanka nam'u addes eqqida hini baggarakka gita ogeza bolla guutha pajaje geetettiza kaameyay bashe dawus ogeza lanqanka mabrate mithati dhoqu giidi kaqetidi betettes

Issi galal'o kanetera mayida awozi koxxe gochidi gotta olla bokkishe de'es heni bagaraka galal'o shurabe mayida nazi eqidi de'es izzeta lanqerakka gotta gidida daro kawo osanchati added othiza osoza eqidi xelleshe dettes.

Issi gita ooso woykko goshshe maashiney gadeza issi bolla shiishidi goyshenne issi bolla sugi efishe dizayssi beyttishe dees iza lanqenka nam7u asati eqqidi deettes hayssa mala gita maashinati hasta nayti dar wolqan ooththiza oosoza guutha woden ooththana dandayettes.

Oge bolla daro kaameta yafaran essidi issi tirafike addezi dumma dumma oysheta uychishe deettes hayssa mala ogeta bollaka trafiqati kaame giddon asati daro asay caanonna mala izatappe dumma dumma oosotanne hasayata izatas immizayssa ogekko gussiba.

ogey ke dizayssa giddon issi doozere woykko maashiney goydi bizayssa giddon yalaganayti hametidi shuch macishe deettes hayssa mala shuchataka issife shiishshidi asatas bayzidikka bira demmana dandayetes guusti yalakat issife ooththishin kewepe ufaysettes

oge bolla gita wollay bokettin iza bolla shuchchi asati keexishe dizayssi bettishe dees hayssa bolla shuchcha wollatikka haaththayiza giddora baanas maaddes nuni koykkokka iza bala hessatho medhidi gita keexhthe nuus medhanaka keexxanaka danda7os gussikko

Oolla giddon gita shappay dizayssi kaamey iza bollara adhdhana mala dhoqqu hista izetti shuuchchara medhida gita gidida hayssa dildiye nu gizayssi des haYssa bollara kaametikka yayena woykko babenna adhana mal mades

isti daro asati issife shiiqidi eqqidi dizayssa be'ashe days ha awuza izata giddofekka issi hayssa galal7o layno may7ida awuzikka bolla dugetha gitasidi bookkishe dizayssi bettishe dees iztata baggaraka nam7u oosancha woykko kawo oosanchatikka eqqidi awuzi ooththishi diza othoza xeelleshe deettes

gammo zoonin hayssi arbamince kataman diza haaththeza lanqen asati yiidi eqqidi xeellishe deettes keyppe malaletidizeti xeellishe dizayssi erettana danday7iles hayssa mala haaththey asi bochchonta dishin berka maletida keyppe xeellishin ufaysizayssakko

timirte keeththe karen asati haaththe bomba medhidappe guye iza giddora kushen ko'usi ekkidi uyishenne mecetishe dizayssi beettishe dees asatikka huphe bolla booththa qobe daroti woththidi deettes izatikka kawo usancha gididayssa xeellanakka eranakka dandayettes

Issi gita oohtho aaway okkidi haaththe uyishe dizayssi beettishe dees aawuzikka kushen ekkidi haaththeza uyshe dees hini baggarakka ase hara aawuzikka izi ooththizayssa kusher ekkidi uyishe dizayssi beettishe dees haysta mala asatikka daro ooththo nuna ooththidi maaddana dandayettes.

gita mashiney dees mashinezikka lastiqera kametidi dees hayssi mashinezi nuni daro ooso ooththana dandayiza nu wolqa koyiza ooththoza guutha wodeninne guutha saaten ooththidi wursidi nuus daro go7a immana dandayees gustikko